Nachimbili waɣanli n ʒɛ foto ŋo ni ŋo o yɛla liiga dibaayi ka zaŋ yinga n zaŋ pa o boɣu ka so jinjɛm yinga baaji maa mini namda maa zaa nyɛla ko yinga bin nyura duuni ka o ʒɛya ŋo nachimbili maa waɣa pam

Zuɣu chɛbu duu ni n boŋo so n kana ni ŋun chɛri zuɣuri ti chɛ o zuɣu o chɛrila o zuɣu o chɛmi yihi zabiri zaaha o zaŋla foto nim zaŋ tam o chɛbu duu maa ni zuɣusaa chɛbu duu maa ni mali punu

Loori bibaata n bɛ tan doɣa ni ŋo bi gbirila tandi loori yinko maa n gbira o korigimi pali loori yinga ka lahi korihiri niŋdi loori yinko maa ni o koritimi niŋdiba ka bi mali chɛni ti kpaari soŋdi shɛli polo ka kanna

N nyɛla Shikuribihi ka bɛ laɣim be kilaasi ni bɛ ni be shikuri duu maa ni maa ka bii lara ka yɛ yunifɔɔm ŋun be tooni maa yunifɔɔm maa bela di ko ka ban be nyaanga maa mi ye lukuyi ka bia kuli gbaai o yunifɔɔm n niŋ o nolini ka silimiin paɣa be kilaasi maa ni ka shikuribili funky zaŋ o nuu mpa silimiin paɣa maa zuɣu.

Paɣasaribili n ʒi kuɣu zuɣu o ʒimi maa taapiri kompiuta o gala wooch buku pala o tooni teebuli zuɣu ka kolba tam teebuli zuɣu paɣasari bili maa karindila kompiuta

Lora nim gba n tam palli zuɣu ŋɔ lora nim maa nyɛla din galisi di shɛŋa nyɛla din saɣam ʒɛya ka shɛŋa na viɛli ni tooi duɣu duna loori nim maa shɛŋa biɛni ka di nyɛla loori ʒiɛ bɛ di puuni loori piɛla gba bɛ di puuni ka chɛ loori sabila di puuni

Bi diɛmdila diɛma dini n nyɛ waa dabba maa ʒimi ŋmɛri dala ka paɣaba maa wora ka daba shab gba yina ka bi ti wora bi niŋ suhupiɛlli pam kali waa ka bi wori maa bi yɛ polo waa n bala ka bi wora

ŋarima ayi n pa ko zorim zuɣu niraba ayi shab biɛla ŋarima ŋo ni n gbahari zaham ŋarim yinga maa mii ni bihi n bɛ di gba ni bi gba gbaharila zaham

salim' bɔɣili ni ka bɛ be ŋɔ bɛ gburila salima ka kɔrigiri tandi maa sɔŋdi duli sokam zaasa niŋla nimmɔhi bɔri salima shee kɔ' biɛɣu n-do salim' bɔɣa maa ni ka bɛ niŋ nimmɔhi m-bɔri salima maa shee

Loori bibaayi n bɛ tandoɣu ni loori yini gbiri tandi ka loori yini maa ʒɛya ka sabiila nirabaata ʒi kuɣu zuɣu nirabaayi shab gba ʒila anbirɛla gbunni

Waa ka bi wori maa kali waa ka bi wori maa bi nachin tiɛhi maa nyɛla kali nachin tiɛhi bi zaŋla shɛŋa niŋ bi zuɣuri ni ka zaŋ bansi ni bi nuhuni ni bi gbaya ni ka piri namda yinsi

Tiŋnãa n ʒiya ŋo o ʒimi ni o kpambaliba naa n gbubi chinchin ʒiya ŋo tiŋ naa n gbubi zuli ʒiya ŋo o zuɣusaa ka katawiya zaɣ titali maa to maa o kpambaliba n ʒiya pahi o zuɣu maa tiŋnaa mini kpambalibi n ʒi luɣu yini maa

Bia mini o baaba n diri bindirigu ŋo bia maa ŋmaala bindirigu niŋ o baaba noli ni ni o di boroboro ka bi chim zaŋ tam ka chim gala pahi di puuni ka bi ʒiya dira ti n tamya maa kom gba n tamya maa

Laa n ʒɛya ŋo gala n bɛ di puuni gali kpulaa ata ka zaham boɣa boɣa bɛ dinni boodiyɛ ka bi duɣu n puɣusi niŋ di puuni kpam gba bɛla di puuni

Paɣa n ʒiya ŋo o chimdila waagashe o malila buɣum n zaŋ kpam tam n zaŋ binyaarigu zaŋ niŋ kpam maa ni ka chimdi waagashe n mali niŋda di yi ti biigi ka o yaali zaŋ pa tahapoŋ zuɣu waagashe shɛli din chim maa dini n pa tahapoŋ zuɣu ŋo

Nachimbi ata n bɛ salin boɣali ni ŋo bi gbimi yihi salima nan niŋ kom paɣapaɣali n gbubili zaŋ niŋ tahali ni n mali wuhuri tabi ni bi nyɛ salima n bala bee ka salima n bala tihi nyɛla din piɛnpiɛ n giliba

Zaham maha n bɔŋɔ kuligi ni ka bi gbahaba na bi punpuba mi niŋ gbambihi ni paɣaba maa zaa ʒɛmi lihiri zaham maha maa shab n gbahaba na kuligi ni ti zaŋli tiba maa zaham maha n bala maa gbambihi ni ka di bɛ n ʒɛya ŋɔ

Salin boɣali ni n boŋo dabba maa gbirila salma ko biɛri n bɛ salin boɣali maa puuni ka bi gbiri ni bi yihi salma shab yiɣisimi ʒɛya ka shab na kuriya ka shab gbubi soobuli

Namda nim n yili yiliya ŋɔ namda nim maa puuni kom kam bɛ di puuni ko ʒiɛ biɛni ko piɛlli biɛni ko sabinli biɛni ni tana gba n doya ŋɔ tana maa gba zaaha tani sabila bɛ di puuni tani ʒiɛhi bɛ di puuni tani tani bɛ di

Shikuru bihi bipuɣunsi ayi n yi shikuru kunna n chɛŋ ti ʒɛya lihiri palii zuɣu laati ka bipuɣunbili so ba chɛchɛ kana ti lu ka o ma gbaagi o pa o gbaya zuɣu ka ma maa kuhura ka moto bariba bi niraba ayi ka yino sheegi n chɛŋ ti lihiri ma maa ka lara ka yino sheegi ka yino mii ŋmaaro foto

Bia ŋo ŋmɛrila waa dala ka o ŋmɛri maa o ŋmɛrimi ka wora ka o tabi maa kana ti wori soŋdo kali waa ka o wori ŋo waa n bala maa ka o wori ka bi lihiri

Daani ka paɣaba ŋo ʒiya ŋo tumaha ka bi kaɣasiri niŋdi piɛɣu ni maa bi zahandimi kohara a ni bori shɛm ka a kana ka bi ti zaham koha taa daabiligu ka bi ʒiya

Daani ka bi bɛ n diri daa ŋo boodiyɛ lan ʒimi pa boodiyɛ kohara ka naanzu buu lan pa naanzu buu kohara ka alibarisa lan kohara ka zaham lan kohara ka paɣaba chɛni gindi daa maa ni luɣulu kam zaa

Bipuɣunbili ŋo bi diɛmdila diɛma bi worila waa ka o wo n di o tabi maa ka kpuɣu jaashee ka bi too pini kpaŋmaŋ pini din wuhi ni o wo n di o tabi maa dagban diɛma ka o diɛm ŋo

Gbanpiɛlli paɣa n ʒɛ duɣuli duu ni ŋo o zaŋla o foon n pa teebuli zuɣu din duɣuri ko tulim tam teebuli zuɣu maa fulaawaasi ni binyahari ka o zaŋ tam teebuli maa zuɣu diriti n yili o zuɣu saa ŋo

Silmiin paɣa n chɛŋ tinkpaŋa ka bihi ti nyɛ o ka bi suhi paligi pam bi suhu ni paligi maa ka bi guui chɛŋ ti gbaai silmiin paɣa maa n vuli o gbaya ni ka bi diɛmda silmiin paɣa maa gba suhu paligiya pam ni o ni nyɛ bihi ŋɔ maa

Nachimbi anii n bɛ salin boɣali ni n gbira shab koritila salima maa na ti niŋdi di mashin maa puuni ka mashin maa paɣara ka yihiri ko biɛɣu soŋdi boɣali maa puuni ka shab koritina ti niŋda ka shab mii ʒɛ zuɣusaa nachimbi pia ni anii n nyɛba